Ndiko ndabona akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari, gafise umuryango usa n'icatsi kandi buguruye.

Abantu bari mw'ibarabara ry'amabuye, iruhande rwabo hari ama modoka, iburyo no mububafu bwabo hari ama modoka hari n'inzu ir'inyuma ifise n'ibiti.

Ndabona uruhome rwubakishije amatafari, n'ibicu vyera, hariho n'ibiti biri inyuma y'iyi nzu, hariho n'amashurwe indani.